Imkhuhlane esiqede abantu elizweni abezempilakahle nxa beselapha izigulane kulezi insuku, sebegqoka impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi imikhuhlane njengoba besebenza labantu ababuya begula imkhuhlane etshiyeneyo.

Abantu abanengi sebelokhe baqedwa yi covid 19 ngakho abezempilakahle ngasosonke isikhathi sebegqoka impahla zokuzivikela njengabantu abasebenza abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo bezolatshwa esibhedlela kuqakathekile ukuthi bezivikele.

Abezempilakahle basesigabeni, izakhamizi zibacelile ukuthi bebuye lemithi bezofafaza ezindlini kukhona iminyane elala iluma abantu. Ngakho babuyile begqoke impahla zabo zokuzivikela, izigubhu zabo ezilemithi bazofafaza ezindlini zezakhamizi.

Abantu isikhathi esinengi nxa abezempilakahle bebanxusa ezibhendlela befuna ukubahlaba amajekiseni bebavikela imikhuhlaneni eminengi abanye abahambi umuntu uhamba esibhedlela esehlaselwe ngumkhuhlane esegula kakhulu

Nxa sokuthe kuyabe lomkhuhlane uyabe usumemethekile elizweni abezempilakahle bayahlala phansi bebonisane indlela abangavikela ngayo abantu kulowo mkhuhlane

Imikhuhlane eminengi esigcwele kulezinsuku elizweni kuqakathekile ukuthi abantu bevakatshele abezempilakahle esibhedlela .Kukhona oDokotela labo Mongikazi abafika bekuhlabe ijekiseni yokuvikela emikhuhlaneni leyi.

Yizisebenzi zesibhedlela ezigqoke amayunifomu esibhedlela. Amanye amayunifomu ayatshiyana esibhedlela ,omunye lomunye uleyakhe oyigqokayo. Bazivalile lapha amakhanda bezivikela emikhuhlaneni etholakala emoyeni.

kulezi insuku sokugcwele imkhuhlane emnengi esthiyeneyo ngakho abantu bayakhuthazwa ukuthi behambe esibhedlela beyehlatshwa amajekiseni ngodokotela bevikelwa emikhuhlaneni

Abantu abanengi bayayiyesaba ijekiseni kanye labantu abadala angikhulumi abantwana bahle bekhale bebona umongikazi ethutsha layo abadala bayahlatshwa esibhedlela bevikela

Nxa sokuthe kwabalomkhuhlane osumemethekile elizweni abezempilkahle bayaka isimemezelo, kungaba semalediyweni becela abantu ukuthi babuye ezibhedlela bazohlatshwa amajekiseni bevikela leyo mikhuhlane.

Owesilisa uhlezi bayamhlaba ijekiseni ngudokotela bemvikela emkhuhlaneni eminengi abantu abanengi bahamba esibhedlela sebegula kakhulu sebesiyadinga usizo.

Owesilisa osemkhankasweni wezempilakahle umile uphiwe ithuba lokuthi akhulume njalo nxa kukhona abalembuzo bazambuza eseqedile ukukhuluma, kudingakala isisombululo abangavikela ngaso abantu emkhuhlaneni esigcwele.

Abezempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza bami endaweni egcwele imitshina eminengi esetshenziswa ukuhlola izigulane abantu babuya bebulawa yimkhuhlane etshiyeneyo ngakho isikhona imishina ehlola ababantu

Emakhaya abantu bakha amanzi emgodini njalo amanzi lawa ayabe ehlanzekile. Isikhathi esinengi lapho okukhiwa khona amanzi kumele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Abezempilakahle nxa sokuthe kwabalomkhuhlane omemethekayo bayabhoda izigaba ngezigaba befike bafake itende behlale isuku ezintathu. Kuyabe kukhona lemithi yabo abalapha ngayo abantu, isikhathi esinengi bayagqoka lamagilovis ezandleni bezivikela emkhuhlaneni eminengi.

Umkhankaso wezempilakahle bagqoke izikipa ezimhlophe abanengi bakhona abantu babuyile ngobunengi esigabeni belanda ukuzolatshwa eminye imikhuhlane njalo bephiwe lamaphilisi

Abezempilakahle abahleziyo, abesifazana labesilisa, kukhona njalo abahlezi phambili iziphathamandla ezintantu. Bayakhuluma baxoxisana labanye babo indlela abangavikela ngayo uzulu imikhuhlane esihluphile elizweni.

Abantu bezimpilakahle abakade besemhlanganweni sebeqedile umhlangano basebecabanga ukuthi bathathe umpikitsha ukuze bekhumbule usuku lwanamuhla. Bamile phambi kwesakhiwo esipendwe ngependa elithanga. Phansi esamendeni kubomvu bathatha umpikitsha.

abezempilakahle bayasikhutrhaza ngaso sonke isikhathi ukuthi nxa sisebenzisa amanzi kumele sisebenzise amanzi ahlanzekileyo njalo ayabe esezimpompini zvaliwe amanzi ayabe esegcekeni kunengi okungena emanzini okunye njalo kuyagulisa abantu akumelanga sisebenzise amanzi anga hlanzekanga

Abezempilakahle bayasikhuthaza ukuthi sinathe amanzi ahlanzekileyo, amanzi aphuma ezimpompini. Untwana usewomile uthwele inkomitsho esandleni elombala olithanga ukha amanzi efuna ukunatha. Amanzi aqakathekile emzimbeni.

Isibhedlela sakithi siyagcwala kakhulu abantu ngakho nxa ulele ukwazi ukuthi uya esibhedlela, uvuke ekuseni ugijimela ukuyabamba ilayini njalo odokotela bathatha isikhathi esinengi nxa belezigulane.

Owezempilakahle owesifazana othwele ibhuku elikhulu uyabhala. Eceleni kwakhe kukhona isigulane esingubaba uyasibuza imibuzo eqede ebhale phansi. Kwesinye isandla uthwele umakhalekhukhwini

Kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi abantu bengagula bavakatshele esibhedlela. Kulapho abafika bethole khona usizo. Kukhona o dokotela labo mongikazi esibhedlela, abalinde abantu abagulayo, ngoba yiwo umsebenziwawo. Ngakho singagula asihambeni esibhedlela siyethola ukulatshwa

Abezempilakahle bayasikhuthaza ngaso sonke isikhathi ukuthi singasebenzisimamanzi angcopileyo. Sisebenzise amanzi angelangcekeza, ngoba sonke isikhathi umuntu anganatha amanzi alengcekeza uyabulawa ngumkhuhlane wesihudo.

umtshina osetshenziswa ngodokotela ukuhlola abomama abazithweleyo bayawufaka esiswini sikamama belalela ukuphefumula komntwana bephinde behlole ukuthi umntwana uhleli kuhle esiswini sikamama

Umkhankaso wabezempilakahle bahlezi phambili kukhona ubaba ophiwe ithuba owesilisa ukuthi afake laye umbono bayaxoxisana ukuze bephume lento enye imikhuhlane isihluphile elizweni badinga isisombululo sokuthi bengavikela njani abantu.

Bagcwele abantu emkhankasweni wezempilakahle sebeze baphiwa amajazi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abesilisa labesifazana kukhona njalo itende labezempilakahle elimhlophe bafundiswa izinto ezitshiyeneyo kukhona njalo lezipho abaziphiwayo abantu babuye ngobunengi.

Uhlala phansi nxa lingabantu libonisane omunye lomunye afake umbono wakhe ekucineni licina liphuma lento ebambekayo. Abezempilakahle beyenza njalo nxa sekuthe kwabalomkhuhlane osuhluphile bayahlala phansi babonisane indlela abangasiza ngayo abantu.

Abezempilakahle bathwele amahewu owesifazane uquthile unathisa abantwana amahewu amahewu aqakathekile ebantwaneni ayaqinisa umzimba wabantwana njalo baphiwe lezikipa ezifanayo abantwana ezibhaliweyo ngemuva ngabantu bezempilakahle

Umama uhlezi ebhentshini, ubhabhule umntwana, kukhona omunye umntwana omileyo eceleni. Abantwana sebelambile. Umama upheka ilambazi ukuze abantwana bedle. Kuqakathekile ukuthi abantwana bephiwe ukudla.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo, abezempilakahle bahlezi. Kukhona omileyo, obafundisayo. Kukhona njalo lomakhalekhukhwini emdulwini. Umduli upendiwe ngombala olithanga.

Abezimpila kahle bayasikhuthaza ukuthi akumelanga sicabange kakhulu ngoba lokhu kucina kusenza umuntu ehlanya lokuthatha izidakamizwa, izidakamizwa azulunganga emzimbeni lazo ziyayenza umuntu acine esehlanya.

isibhedlela sabantu abagula inqondo sipendiwe phezulu ngependa emhlophe sabhalwa lamabala njalo phezulu phambi kwesibhedlela kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza lotshani obuluhlaza phansi umnyango uvuliwe kukhona njalo lamafasiteli

Abezempilakahle abasesibhedlela sabantu abagula ingqondo , abesilisa labesifazana. Abanengi bagqoke izikhipha ezifananayo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhona owesilisa omileyo ogqoke ihembe emhlophe.

Isikhathi esinengi abantu abangobaba bayathanda ukusebenzisa izidakamizwa. Izidakamizwa azilunganga emzimbeni, ziyayenza umuntu ecina esehlanya kwesinye isikhathi. Okunye okuyenza abantu becine sebehlanya yikucabanga kakhulu.

Izihlahla zemvelo ziyelapha izihlahla zemvelo ziyimpilo owezempilakahle umile ugqoke ijazi elimhlophe uthwele amahlamvu ezihlahla amanengi esandleni sakhe aluhlaza tshoko amahlamvu lawa ayelapha eminye imikhuhlane abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu basebenzisa amahlamvu.

Ukwakhiwa kwezibhedlela kumbe amakiliniki amanengi kuyanceda kakhulu abantu abahamba imango emide abagulayo. Kukhona njalo amabhakani ayabe ebhaliwe ibizo lesibhedlela ukuze abagulayo bebone labangakaze befike esibhedlela abadingi nzima. Bahle babone ngamabhakani.

Ezibhedlela isikhathi sonke kumele kube yindawo ehlala ihlanzekile ingela ingcekeza. Kubuya abantu abagulayo, begula imikhuhlane etshiyeneyo, ngakho kumele balatshwe endaweni ehlanzekileyo ukuze bangatholi eminnye imikhuhlane. Nxa kungahlanzekanga ukusuka kube nzima futhi.

Abantu abanengi abagulayo bandise ukulaliswa esibhedlela ngodokotela. Kukhona indlu lapho okugcinwa khona abantu abagula kakhulu njalo kuyabe kulemibheda. Imibheda yehlukaniswa ngamakhetheni ayabe ephezulu.

Iskhathi esinengi abantu abahamba begula kakhulu esibhedlela, odokotela bandise ukubavalela esibhedlela. Kukhona izindlu lapho okugcinwa khona abantu abagula kakhulu. Kuyabe kulembeda lapho abalala khona.

Ekiliniki ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuluhlaza kukhona njalo lebhakane elitshengisa abantu lapho okumele baqonde khona. Libhaliwe ngamabala amhlophe lezakhiwo ezinengi phakathi

Ukwakhiwa kwamakiliniki lezibhedlela kuyanceda kakhulu ngoba abantu kudala babehamba umango omude uthole esigabeni kulesibhedlela esinye uthi ungafika lapho bekudlulisele esibhedlela esikhulu esiyabe sisedolobheni ngakho ukwakhiwa kwamakiliniki sekunceda kakhulu abantu.

Isikhathi esinengi nxa ufika ekiliniki nxa ungakaze ungene .Kukhona amabhakane phakathi atshengisa abantu ukuthi baqonda ngaphi. Njalo kuyabe kulotshani obuluhlaza lezihlahla.

Ezibhedlela kukhona indawo elotshani kukhona inqola esetshenziswa ngabantu abagogekileyo kumbe abagula kakhulu umuntu engasakwanisi ukuzihambela yedwa. Inqola leyi iyasiza kakhulu ngoba ilamavili uyakwanisa ukufuqa umuntu umgenise phakathi kubokotela esibhedlela.

Ukuqakatheka kokwakhiwa kwamakilinika amanengi kunceda abanye abantu abahamba imango emide besiya esibhedlela ngakho kuyabe sokulula ebantwini abagulayo sebehamba ekilinika eseduze labo.

Ekliniki kukhona itafula elompala onsundu kugcwele imithi ezigubhini njalo ngaphansi kukhona ezinye izigumbu kanye lamabhokisi okulemithi ikhona imithi lapho egcinwa khona esetshenziswa ngmongikazi labodokotela nxa beselapha izigulane njalo kumele itholakale isendaweni ehlanzekileyo leyo mithi.

Savakatshela ekhaya sisuka edolobheni umnewethu wafika wagula sahamba esibhedlela silayeliwe singakwazi asizange sathwala nzima ukuthi sidinge isibhedlela kwakulamabhakani ayebhaliweyo ositshengisa ukuthi siqonde ngaphi kwaba lula ngokuthola amabhakane lawa.

Abantu abafundela ukuba ngodokotela basesikolo bagqoke amajazi amhlophe njalo esikolo bayafundiswa izinto ezinengi lapho nxa sebesiya ezibhedlela befike beyenze into eziqondileyo abazifundiswa ngesikhathi besesikolo.

Nxa ufuna ukuba ngudokotela kumbe ukuba ngumongikazi uyahamba esikolo okweminyaka eminengi usiyafundela ngakho nxa useskolo kukhona imitshina kanye lemithi lamaphilisi abakufundisa khona ukuze nxa usubuya ezibhedlela ufike uyenze into eqondileyo

Abantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela, bamilre bathatha umpikitsha endaweni elotshani obuluhlaza, bagqoke amajazi amhlophe. Bathatha umpikitsha ngoba sebeqedile izifundo zabo omunye lomunye sezabuyela ekhaya.

Omongikazi kanye labodokotela bahlezi bagqoke impahla ezimhlophe bavalile amakhala abo kuzwisa ubuhlungu kukhona omunye wabo osethe wabatshiya.

Umama usesibhedlela usebelethile. Uhlezi embhedeni. Nxa omama beqeda ukubeletha odokotela bayabahlalisa insuku ezintathu bethi sebebakhipha esibhedlela. Lokhu bakuyenzela ukuthi baqale bebone ukuthi umntwana uyaphumela njalo eyenelise lokuthi acheme.

Ibhakani elibhale ibizo lesikolo semfundo yaphezulu, lapho odokotela abafunda khona. Libhalwe ngamabala amnyama, kwezinye indawo uluhlaza okwesibhakabhaka.

Omama basukumele phezulu ngobunengi babo besiya esibhedlela. Namuhla kade kulilanga labantwana elokuthontiselwa kanye lokuhlatshwa amajekiseni bevikela abantwana emikhuhlaneni efana labo measles labo labondingindi.

Esibhedlela kukhona indawo lapho abantu abafika behlale besalindele ukumbona odokotela kukhona njalo omabhalani lapho elihamba lisiyabhadala khona izimali kukhona imali ezikhitshwayo esibhedlela lingakangeni lihlolwe ngodokotela.

Esibhedlela kukhona isitulo esilamavili lapho abantu abagula kakhulu bengenelisi ukuzihambela bodwa ababahlalisa khona. Silamavili amakhulu umuntu uyakwanisa ukufuqa isigulane esihambise kadokotela.

Ezibhedlela kulezi insuku omongikazi bengakakwelaphi kukhona imikhuhlane abaqale bakuhlole yona egoqela umkhuhlane we "BP", owetshukela kanye bekuhlole legcikwane le HIV.

Owesilisa omileyo esibhedlela ngemuva kwakhe kukhona isitulo esisetshenziswa ngabantu abagogekileyo esilamavili kwesinye isikhathi bayahlalisa abantu abangakwanisi to ukuhamba abagula kakhulu bebafuqa bebasa kubo dokotela.

Esibhedlela sokulemota ethwala abantu abagula kakhulu abangasakwanisiyo ukuzihambela bodwa. Imota elombala omhlophe lomzila obomvu ebhaliweyo ngamabala abomvu eceleni.

Ukwakhiwa kwezibhedlela kuluncedo kakhulu empilweni zabantu njalo esibhedlela kulendawo ezinengi lapho okulatshelwa khona abantu kukhona indawo okulatshwa khona abantwana kube lendawo lapho okuhlolwa khona omama abazithweleyo.

Kuqakathekile ukuthi kuyakhiwe izibhedlela ezinengi emakhaya lokhu kwenza impilo zabantu abagulayo zibelula, nxa ugula awuhambi umango omude, uzahamba esibhedlela esiseduzane lawe uyethola usizo masinya.

Bahlezi omama esibhedlela sebebelethile abanye sebethwele abantwababo sebelindele ukuya emakhaya umama nxa eqeda ukubeletha udokotela uyamgcina okwensuku ezimbili befuna ukuthi umntwana aqale aphumele njalo echeme.

Esibhedlela kukhona izindllu lapho abagcina khona abagulayo. Amadoda qlawo ayabe elazo ezabo izindlu. Labafazi ngokunjalo. Ngakho abantu abagula kakhulu, odokotela isikhathi esinengi bayabagcina lapha esibhedlela. Baze babengcono.

Izibhedlela ezinengi sezilemota, izimota lezi ziyathwala izigulane nxa uyabe ulesigulane esigula kakhulu singasakwanisi kuhamba uyatshayela esibhedlela ucingo iyabuya imota izokuthwala isigulane kukhona lombheda lapho isigulane esifika silale khona

Izikhathi ezinengi amakiliniki andise ukuba seceleni komgwaqo. Lokhu kunceda kakhulu abantu abagulayo . Nxa besehla ezimoteni umuntu kathwali nzima uhle angene egedini lesibhedlela ayethola usizo ngokuphangisa kubodokotela.

Esibhedlela kukhona indlu indlu kulembheda emithathu phalathi elombala omnyama imbeda leyi isetshenziswa ngabantu abagulayo nxa belalisiwe ezibhedlela kukhona njalo lefazitela eliyabe lingenisa umoya nxa izigulane zilele

Esibhedlela, kumbe emakiliniki, loba emakhemisi, kuyabe kulemithi eyabe isemabhokisini. Amabhokisi lawa avikeka ukuthi amaphilisi amgatshaywa ngumoya. Akumelanga ukuthi abantu basebenzise umuthi osutshawe ngumoya. Ungeke usebenze kuhle.

Abanye abantu abalezikhumba eziphuma izilonda kwesinye isikhathi ziyabe siluma uthole umuntu senwaye wababomvu, kuqakathekile ukuthi begijimele ezibhedlela odokotela bayabanika umuthi wokunatha kanye lomuthi wokugcoba.

Ubaba uvakatshele esibhedlela egula. Odokotela bafike bahlola ubaba ingcikwane le HIV, bathola ubaba elalo. Ubaba ubambe intonga yakhe usekhothamise ikhanda. Udokotela uyamduduza ubaba umtshela ukuthi kukhona amaphilisi abazamnika wona ukuze umkhuhlane ungamemetheki emzimbeni.

Udokotela uhlola umntwana ogulayo esibhedlela. Usebenzisa ithuluzi yakhe yokulalela ukutshaya kwenhliziyo. Kukhona njalo abanye abezempilakahle abamileyo. Abanye njalo bagqoke izifunyo lemakhaleni.

Esibhedlela odokotela nxa behlola izigulane basebenzisa imtshina etshiyeneyo . Kukhona umtshina wokuhlola itshukela .Kukhona njalo owokuhlola iBP.

Eminye imitshina esiyithola ezibhedlela iyakwanisa ukuhlola ingaphakathi kwomuntu kukhona abanye amacikwane ayabe ecatshile ngaphakathi ngakho leyi mitshina iyatshengisa odokotela amacikwane lawo acatshileyo

Abantu abanengi bayakhuthazwa ukuthi behlale imzimba yabo ihlanzekile ngasosonke iskhathi , akumelanga ukuthi umuntu abe yisidudla kakhulu , akumelanga ukuthi umuntu abheme , umuntu kumele ahlale esidla ukudla okuhlanzekileyo ukuze ezivikele kwesinye imkhuhlane

Isikhathi esinengi odokotela bandise ukuxoxa lezigulane bengakaqalisi ukuzihlola bayabe besabuza imibuzo embalwa ngakho odokotela bayacela ukuthi izigulane ziphumele egcekeni nxa bezibuza ziphendule lokhu ezikubuziweyo kuyanceda udokotela ukuthi abekwazi ukuthi uqalela ngaphi ukusiza isigulane.

Nxa ungumuntu kuqakathekile ukuhlala usazi ukuthi umzimba wakho ubulawa yiwuphi umkhuhlane yikho esibhedlela odokotela besihlola imikhuhlane egoqela umkhuhlane webp owetshukela kanye lengcikwane leHIV.

Abantu ababulawa ngamehlo uthole amehlo abo eluma kuqakathekile ukuthi bagijimele ezibhedlela kukhona umuthi wamehlo odokotela abafika bebanike wona nxa bengelawo bayababhalela bayethenga ekhemisi owokuthontisela emehlweni.

Eminye imikhuhlane ehlasela abantu bayebe belunywa emehlweni kwezinye izikhathi umuntu sephume izilonda eziyabe zigombolozele ilihlo umuntu onjalo kumele egijimele esibhedlela ayethola ukulatshwa ngodokotela.

Indawo lapho esithola khona imitshina eminengi lezinye izinto kuthiwa kuseLaboratory. Kwesinye isikhathi odokotela bayathatha amagazi abantu, izikhwehlela kanye lemithambiso, bezekuhlola eLaboratory.

Elabhorithori kukhona odokotela osebenzela kuleyo indawo, abayibo abakwaziyo ukusebenzisa imitshina njalo yibo futhi ababuya behlola izigulane besebenzisa imitshina leyo. Ukhona umitshina ehlola ingaphakathi yezigulane.

E laboratory kule khabothi elamashelufu atshiyeneyo lapho abafaka khona imithi yabo abayisebenzisayo njalo bayanamathisela iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ibizo lomuthi oyabe uphakathi

Odokotela abasebenzela e laboritory ngaso sonke isikhathi kumele bahlale begqokike amagilovisi ezandleni. Bayabamba izinto ezinengi ezigoqela lemithi elobungozi ezandleni , kukhona njalo eminye imithi abayisebenzisa ukuhlola amagazi abantu.

Imitshina esiyithola elaboratory iyahlola amanye amagcikwane ayabe ecatshile ngaphakathi komuntu njalo eminye iyahlola ukuhamba kwegazi. Minengi imitshina esetshenziswa elaboratory ehlola imikhuhlane etshiyeneyo.

Kulezi insuku ungahamba esibhedlela ugula odokotela bayakuthatha igazi bahambe lalo elabhoretori lapho okulomtshina ozafika uhlole igazi lesigulane ukuthi sibulawa ngumkhuhlane bani.

Eminye imitshina esiyithola e laboratory kukhona odokotela abayabe beyisebenzisa imitshina leyi. Ayiphombukusetshenziswa laloba mbani njalo eminye imitshina iyapheka amaphilisi elaboratory

ELaboratory sithola izinto ezinengi kule indawo. Kukhona okungama gajana okuncane okulezivalo ezilithanga lapho odokotela abathi bengathatha umuntu igazi bayalifaka phakathi sebehamba eLaboratory sebesiyalihlola.

Esibhedlela kukhona indawo okuthiwa kuseLaboratory. Lapho esithola khona imitshina eminengi. Esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Kukhona njalo lombheda, lapho isigulane esifika silale khona, ngaphansi komtshina.

Elabhoretori kulesitulo lapho isigulane esifika sihlale eceleni komtshina ukuze basihlole kuhle. Kugcwele imitshina eminengi ehlola izigulane izifo ezitshiyeneyo eminye ingahlola ingaphakathi yesigulane. Kukhona njalo lomabonakude emdulini.

Elabhorithori kuhlolwa izinto ezinengi kukhona amagazi abantu ahlolwayo kwesinye isikhathi odokotela bengathatha umthambiso wabantu lawo bezowuhlola. Kukhona okungamagajana okuncane lapha abafaka khona imthambiso kanye lezikhwehlela beyohlola elabhorithori.

Esibhedlela kukhona indawo okuthiwa khona kuse labhorethi. Kukhona odokotela labomongikazi abasebenza kuleyo ndawo. Kuyabe kulemitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane kanye lemibheda ezilala khona nxa behlolwa.

Esibhedlela kulendawo okubizwa kuthiwa kuse laboratory lapho esithola khona imitshina eminengi kukhona odokotela abasebenzela kuleyo ndawo okuyibo abasebenzisa leyo imitshina njalo kwesinye isikhathi lamagazi abantu abagulayo abadinga ukuwahlola ayahanjiswa kuleyo ndawo

Esibhedlela kulemitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela. Eminye imitshina njalo iyabe ilomabonakude nxa udokotela ekuhlola uyabe ekhangele kumabonakude. Amanye anagciwane ayacatsha ngakho imitshina le iyatshengisa udokotela wonke anagciwane ayabe esemzimbeni.

Ukuqakatheka kwelabhorethori esibhedlela, kulapho okutholakala khona imitshina eminengi. Kuyahlolwa njalo izikhwehlela zabantu, imithambiso kanye lamagazi. Kugcwele imitshina eminengi eyelapha

Isikhathi esinengi ikakhulu emakhaya, abezempilakahle bayamemezela usuku lapho abazabuya khona esigabeni bebuya be sethesa abantwana imithi ehlukeneyo njaslo bebahlaba lamajekiseni nxa sekuthe kwaba lomkhuhlane oyabe umemethekile uhlasela abantwana abancane.

Esibhedlela lapho okulatshwa khona abantwana abancane kuyabe kulembheda lapho ababalalisa khona kukhona njalo odokotela abasebenza ngabantwana abancane. Bayabahlaba amajekiseni bephinde bebathontisele, bebavikela emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Esibhedlela umama uhambise umntwana lilanga labantwana eloku thontiselwa kukhona udokotela othontisela umntwana umama ubambe umntwana emlonyeni ukuze akhamise udokothela amthontisele kuhle bevekelwa emkhuhlaneni ohlasela abantwana abancane.

Esibhedlela lilanga labantwana abancane bayathontiselwa umama uhlezi ubambe umntwana owezempilakahle uyamthontisela bavikela umntwana emkhuhlaneni ehlasela abantwana abancane.

omama basesibhedlela labantwana abancane, abantwana abancane bayathontiselwa bephinde behlatshwe lama jekiseni bevikela abantwana emikhuhlaneni ehlasela abantwana abancane efana labo ndingindi

Umama uhlezi endlini esizithola kakhulu emakhaya eziyabe ziyakhwe ngomdaka umunyisa umntwana umama ubukeka engajabulanga ebusweni ngumuntu ocabangayo

esibhedlela kuyabe kukhona indawo lapho okugcinwa khona omama ababelethileyo lendawo lapho omama abazithweleyo abahlolelwa khona ababahlanganisi labanye abantu abagulayo bababodwa besenzela ukuthi ukuvikela abantwana abancane abasanda kubelethwa

Abezempilakahle bavakatshele esikolo abanye bagqoke izikipa ezimhlophe abanye njalo abesilisa bagqoke amasudu kukhona njalo abantwana besikolo abagqoke ama uniform bahlatshwa amajekiseni bevikela emkhuhlaneni eminengi

bagcwele aabantu esibhedlela balayinile bamile abanye njalo sebehlezi odokotela labo mongikazi sebeqalisile ukuhlola abantu laba bahlolwa imikhuhlane eminengi njalo kukhona amabhuku lapho ababhala khona nxa beqeda ukuhlola isigulane

Ukuthontiselwa kwabantwana abancane kuyanceda kakhulu abantwana abasakhulayo ngakho abazali bonke bayakhuthazwa ukuthi behambise abantwana ezibhedlela beyethontiselwa bevikekwe emkhuhlaneni ehlasela abantwana abancane.

Esibhedlela kukhona indlu lapho omama ababelethileyo umama abahlaliswa khona umama engabeletha abahle bemkhiphe khonapho khonapho uyahlala insuku ezimbili belinde ukuthi umntwana aphumele lokuthi echeme.

Omama abezempilakahle bayabakhuthaza ngaso sonke isikhathi ukuthi zinengi indlela omama abangazivikela ngayo ukuthi bengatholi abantwana abanye bengahlaba amajekiseni abanye benathe amaphilisi njalo.

Kulezi insuku imisebenzi yabodokotela isingcono abasathwali nzima kukhona imtshina esigcwele esibhedlela ngakho bonke abantu ababuya begula imikhuhlane etshiyeneyo odokotela bayasebenzisa imtshina leyi ukubahlola.

Imsebenzi yabodokotela kulezi insuku isilula, kukhona eminye imikhuhlane okumele beyihlole besebenzisa imitshina ukuze bebekwazi ukuthi isigulani sibulawa yiwuphi umkhuhlane ikakhulu behlola ingaphakathi yomuntu.

Isikhathi esinengi nxa kuyikuthi ulimele unyawo awukwanisi kuhamba kukhona okuyisicathulo kwe (rubber) oDokotela abafika bakugqokise khona lokhu okuyisicathulo kuzakuncedisa ukuthi unyathele njalo ungezwa ubuhlungu obukhulu kakhulu

Esibhedlela sokulemtshina eminengi imsebenzi yabodokotela isisibangcono ngoba sebesebenzisa imtshina leyo ukuhlola isigulane kukhona njalo imitshina ehlola amanye abagcikwane amancane ayabebecatshile emzimbeni

Ukusetshenziswa kwemitshina esibhedlela kuyanceda kakhulu ngoba akhona amanye amagcikwane odokotela abangeke bewabone ngamehlo okudingakala ukuthi udokotela asebenzisa umtshina kube yiwo otshengisa udokotela lawo magcikwane.

Ukusetshenziswa kwamathulusi esibhedlela kunceda kakhulu abantu abagulayo. Amathulusi amanengi atholakala esibhedlela ayabe ecazimula phambili ecijile lokhu kunceda odokotela nxa sebethunga abantu bayasebenzisa amathulusi atshiyeneyo.

Imtshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela, imtshina leyi iyatshiyana njalo ihlola izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu. Eminye ingahlola ukuhamba kwegazi emuntwini. Njalo isikhathi esinengi kulezi insuku imtshina iyabe ilabomabonakude phezulu, nxa udokotela ekuhlola uyabe ekhangele kumabonakude.

Esibhedlela kulezi insuku odokotela abasathwali nzima kukhona imtshina eminengi abayisebenzisayo ukuhlola izigulane. Abantu abanengi abahamba esibhedlela bayahlolwa ngaleyo mtshina.

Imtshina eminye esitholakala esibhedlela isebenzisa amagetsi. Njalo eminye imitshina ilamavili. Udokotela uyakwanisa ukufuqa umtshina nxa esesiya kwesinye isigulane esesiyasihlola.

Esibhedlela odokotela bamathulusi amanengi abawasebenzisayo loba ungahamba ubulawa lizinyo ikhona ithulusi odokotela abayisebenzisayo ukuthi bekukhiphe izinyo. Amathulusi amanengi agcwele ezibhedlela alombala ocazimulayo.

Ikhabothi esiyithola esibhedlela elamashelufu amanengi. Amashelufu lawa izigulane ziyafaka imithi yazo Kanye lamabhuku. Nxa kuyikuthi isetshenziswa ngomongikazi lapha bayabe befake imithi yezigulane.

esibhedlela odokotela absebenzisa imithsina eminengi nxa behlola izigulane imitshina leyi ihlola izifo ezitshiyeneyo emzimbeni kukhona ehlola ukuhamba kwegazi kukhona ehlola ingaphakathi yomuntu kugoqela izinso lamaphaphu

Ibhokisi elibomvu elamathulusi. Elisetshenziswa ngabantu bezempilakahle. Ibhokisi leli liyabeligcwele amathulusi amanengi. Njalo bahamba lalo lapho okuyabe kulemidlalo khona besenzela ukwelapha abantu abalimalayo emdlalweni.

Umbheda esiwuthola esibhedlela lapho abantwana abancane abalaliswa khona nxa behlolwa ulensimbi nsimbi njalo uyafuqwa ulamavili phansi.

Eminye imitshina esiyithola esibhedlela ihlola amaphaphu omuntu kukhona abantu ababhema kakhulu igwayi ngakho amaphaphu abo ayabe eselomkhuhlane kukhona imitshina ehlolayo.

Ithulusi ethengiswa ekhemisi ithulusi leyi isetshenziswa ngomama nxabefuna ukuzihlola ukuthi bazithwele kubhaliwe njalo ebhokisini indlela omama abamele basebenzise ngayo ithulusi leyi

Eminye Imitshina esiyithola esibhedlela phezulu iyabe ilabomabona kude njalo phansi ilamavili Udokotela uyakwanisa ukufuqa umtshina lo nxa esesiya kwesinye isigulane Nxa udokotela ekuhlola uyabe ekhangele kumabona kude konke okwenzakalayo kanye lamagcikwane ayabe ecatshile emzimbeni ayavela

Abantu abahamba esibhedlela belimele bengakwanisi ukuhamba , kukhona insimbi odokotela abafika bebanike yona , insimbi leyi iyabancedisa ukuhamba njalo bengezwa ubuhlungu obukhulu

Eminye im'tshina esiyithola esibhedlela iyanceda kakhulu. Ikakhulu ebantwini odokotela abayabe benanzelele ukuthi balegazi elilutshwana emzimbeni. Bayasebenzisa im'tshina leyi ukufaka abantu amagazi.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela ezibhendlela okugoqela izigelo nxa besiyahlinza umuntu ayanceda kakhulu amathulusi lawa ngoba bayawasebenzisa ukuhamba izinyama nxa bethunga umuntu.

Kulezi insuku imisebenzi yabodokotela isilula ezibhedlela abasathwali nzima. Kukhona imitshina enceda odokotela ehlola abantu abagulayo njalo imitshina leyi ihlola izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Esibhedlela sithola izinto ezinengi. Kukhona amathuluzi kanye lemitshina okusetshenziswa ngodokotela. Kukhona imitshina ehlola ukutshisa komzimba emuntwini kukhona eminye njalo ehlola isisindo somuntu leminye imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu. Iminengi imitshina esiyithola esibhedlela ehlola izifo ezitshiyeneyo.

Ibhokisi lomuthi elibhaliweyo ibizo lomuthi lendlela okumele kusetshenziswe ngayo. Kukhona abanye abantu abalezikhumba ezilumayo. Kwesinye isikhathi umuntu ungagqoka isikipa sakhe uyasala eselunywa abantu abanjalo sibabiza ngesikhiwa sithi uyabe ele allergy.

Umuthi osembodleleni yegilazi ekhanyiselayo uvaliwe. Eceleni kulebhokisi elikhulu elomuthi elivaliweyo libhaliwe njalo ibizo lomuthi lendlela okumele usetshenziswe ngayo.

Ibhokisi lamaphilisi. Amaphilisi abizwa kuthiwa yiparasethamoli. Amaphilisi lawa anathwa ngabantu abalomkhuhlane woqhuqho njalo ayaqeda ubuhlungu emzimbeni. Libhaliwe lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki ngokumhlophe.

Esibhedlela nxa odokokotela besipha amaphilisi sigula bayasitshela ukuthi amaphilisi siwanathe njani. Abanye ngelanga bayakwanisa ukunatha kathathu amaphilisi. Omunye njalo enathe kanye. Amaphilisi anathwa ngendlela ezitshiyeneyo.

Izigubhu zomuthi ezine ezilemithi phakathi njalo zivaliwe ukuze umuthi ungatshaywa ngumoya. Zinamathiselwe amaphetshana abhaliweyo ibizo lomuthi lendlela okumele usetshenziswe ngayo.

Isikhathi esinengi amaphilizi kumelwe engcinwe endaweni ezihlanzekileyo njalo ebekwe khatshana labantwana. Ukuze abantwana bengavuli igabha lamaphilizi, uthole sebenathile amaphilizi kumbe sebedlalisa ngaba bengavula legabha amaphilisi ayatshaywa ngumoya ecine engasasebenzi.

Ibhokisi lomuthi wokugcoba libhaliwe ibizo lomuthi ngamabala amnyama, lona ibhokisi lilombala omhlophe .Eceleni kukhona itshubhu yomuthi layo ebhaliweyo elombala omhlophe.

Ibhokisi lomuthi obizwa kuthiwa yi"PROSPAN".Umuthi lowu uyalapha kakhulu abantu abakhwehlelayo. Uyaqeda ukukhwehlela emzimbeni womuntu.

Amaphilisi alapha imikhuhlane eminengi .Kukhona abanye abantu abaphila ngokunatha amaphilisi impilo yabo yonke .Ikakhulu abantu abayabe betholakale belegcikwane le HIV yona kayelapheki kodwa kukhona amaphilisi ayehlisa ukumemetheka komkhuhlane emzimbeni .

Manengi amaphilisi anathwayo ngabantu ngaphandle kukhona njalo amaphilisi anathwa ngabomama bezivikela ukuthi bengazithwali isikhathi esinengi amaphilisi amanengi andise ukuba phakathi kwamabhokisi.

Izigubhu zomuthi ezinkulu lezincane ezinye zilezivalo eziluhlaza ezinye njalo ezimhlophe. Izigubhu zonke lezi zinamathiselwe amaphepha abhaliweyo ibizo lomuthi lendlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imithi. Abayipha izigulane, nxa usuka kudokotela esekubhàlele umuthi uyahamba kuleyo ndawo. Kukhona amongikazi ozafike ubaphe ibhuku ekunike umuthi owubhalelwe ngudokotela.

Kukhona abanye abantu abathi bengadla umuntu wakhona uyaqunjelwa ngakho kukhona umuthi odokotela abamnika wona esibhedlela. Umuthi oyabe usebhokisini eliyabe libhaliwe ibizo lomuthi njalo libhalwe lokuthi umuthi lowu bewusebenzise njani ukuze ukuqunjelwa kuphele.

Kukhona okunye ukudla othi ungakudla kungahambisani lomzimba wakho uthole usulunywa kumbe usuphuma amaqubu amancane loba izilonda kukhona amaphilisi anathwa ngabantu abanjalo ngesikhiwa sibabiza ngokuthi ngabantu abale allergy.

Amabhokisi alombala otshiyeneyo. Lokhu kutsho ukuthi imithi ephakathi itshiyene njalo ilapha izifo ezitshiyeneyo. Isikhathi esinengi amabhokisi ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi lokuthi usetshenziswa njani.

Amaphilisi isikhathi esinengi nxa engekho emabhokisini ayabe esemagabheni amhlophe njalo amagabha lawa ngaso sonke isikhathi kumele ehlale evaliwe ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya.

Amafutha okugcoba asegabheni. Amafutha la asetshenziswa kakhulu ngabantu abalezilonda kumbe abantu abalamatshatha amnyama emzimbeni. Ayenza umzimba womuntu usale utshelela.

Imithi eminengi esiyiphiwa ezibhedlela yandise ukuba semabhokisini ukuze ingatshaywa ngumoya njalo isikhathi esinengi amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi ophakathi lendlela okumele umuthi usetshenziswe ngayo.

Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi njalo atshiyene, kukhona amaphilisi aqeda ubuhlungu emzimbeni amanye njalo ayalapha eminye imikhuhlane. Isikhathi esinengi amaphilisi ayabe esebhokisini ukuze engatshaywa ngumoya

Imbodlela yomuthi encane lapho odokotela abathathakhona umuthi ngejekiseni besiyahlaba isigulane njalo eceleni kulebhokisi lomuthi elibhaliweyo ibizo lomuthi lendlela okumele isetshenziswe ngayo.

amambodlela amathathu amancane alomuthi umuthi lowu uwuthatha esebenzisa ijekiseni besebesiya hlaba umuntu ogulayo kukhona njalo amabhokisi alemithi kanye legabha elilombala omnayama

Amabhokisi amanengi alembala etshiyeneyo njalo abhalwe ngokwehlukana okutsho ukuthi imithi ephakathi ngehlukeneyo njalo elapha imikhuhlane etshiyeneyo legabha elimhlophe elamaphilisi elivaliweyo lalo libhaliwe.

Eminye imithi yakulezinsuku iyabe isemagabheni, amagabha alombala olithanga abhalwe ngokumhlophe njalo kwesinye isikhathi eminye imithi bayayifaka emabhokisini, amabhokisi ayebhaliwe ibizo lomuthi lendlela okumele usetshenziswe ngayo evaliwe ukuze umuthi ophakathi ungatshaywa ngumoya

Igabha lamaphilisi elilombala omhlophe igabha livaliwe ngesivalo esimhlophe, ukuze amaphilisi angatshaywa ngumoya njalo libhaliwe ibizo lamaphilisi.

Isikhathi esinengi amaphilisi ayabe esebhokisini kukhona njalo iphepha elivale amaphilisi, ibhokisi lalo liyabe livaliwe ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya, libhaliwe lebizo lamaphilisi.

Esibhedlela abantu abagulayo bagula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho laloba odokotela bebanika amapills bayabaniksa amapills atshiyeneyo amapills ayimihlobo hlobo eminengi

Abantu sigula imikhuhlane eminengi etshiyeneyo ngakho lamaphilisi esiwaphiwa ezibhedlela asilapha leyomkhuhlane ayatshiyana , amanye ayabe elombala omhlophe , amanye njalo elombala olithanga manengi amaphilisi njalo ayimihlobohlobo etshiyeneyo

Eminye imithi esiyithengayo kumele ihlale endaweni eqandelelayo. Uyathola kwesinye isikhathi ekhemisi beyifake efirijini ukuze iqandelele ngoba ingezwa ukutshisa icina iwonakala ingasasebenzi.

Ibhokisi eligcwele izaheka. Izaheka zisetshenziswa kakhulu ngodokotela nxa bevale amakhala abo lomlomo bezivikela emikhuhlaneni eminengi etholakala emoyeni kanye labantu kulezi insuku sebegqoka izaheka.

Isikhathi esinengi iyabe ifakwe emabhokisini lokhu kwenzelwa ukuthi imithi ingatshaywa ngumoya ngoba eminye imithi ingatshaywa ngumoya iyabe ingasasebenzi loba ungaze uyinathe njalo amabhokisi lawa ayabhalwa ibizo lomuthi bephinde bebhale lokuthi umuthi usetshenziswa njani

Kukhona abanye abantu abagula imikhuhlane engalaphekiyo kodwa bayanatha amaphilisi ukuze umkhuhlane ungamemetheki umzimba wonke abantu laba banatha amaphilisi atshiyeneyo kuya ngokuthi uyabe ubulawa yiwuphi umkhuhlane

Abantu abanengi abagula imikhuhlane etshiyeneyo banatha amaphilisi amanengi ayabe etshiyene. Amaphilisi ayimihlobo eminengi etshiyeneyo njalo alapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Esibhedlela nxa ugula odokotela bayafika bekunike amaphilizi bephinde betshele isigulane ukuthi sinathe amaphilisi aze ephele. Abanye umuntu anganatha amaphilisi ezizwe esengcono uyayekela amaphilizi.

Eminye imithi esiyinathayo iyabe ilapha ingaphakathi yomuntu njalo amabhokisi emithi ayabhalwa ibizo lomuthi ephinde ebhalwe lendlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo.

Amaphilisi ayimihlobo hlobo etshiyeneyo. Amanye aluhlaza amanye amhlophe. Wonke ayelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu, amanye ayabe esemabhokisini kwesinye isikhathi emagabheni.

Abantu abagulayo bayanatha amaphilisi kwesinye isikhathi ayaqeda ubuhlungu njalo ayelapha eminye imikhuhlane. Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi amanye njalo ayabe esemagabheni.

Sokulamaphilisi anathwa ngabantu abalomkhuhlane we"BP" .Amaphilisi lawa bawanatha kabili ngelanga. Uyanatha ekuseni eqeda ukudla, aphinde anathe ntambama eseqedile ukudla angakalali.

Igabha elikhanyiselayo elilamaphilisi phakathi alombala oyi pink livaliwe ngesiciko esilombala oluhlaza amaphilisi lawa ayaqeda ubuhlungu emzimbeni njalo kwesinye isikhathi ayelapha izifo ezitshiyeneyo. Abhaliwe lendlela okumele asetshenziswe ngayo

Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo. Njalo abantu babulawa yizifo ezehlukeneyo. Ngakho lamaphilisi abawanathayo awafani . Uyathola omunye enatha amhlophe omunye njalo enatha alombala olithanga .

imithi eminengi eyakulezi insuku enathwa ngabantu abagulayo iyabe isemabhokisini amabhokisi lawa njalo ayabhalwa indlela umuthi okumele asetshenziswe ngayo iphinde ibhalwe lebizo lomuthi

Imithi eminengi esiyinathayo ayabe ephakathi kwamabhokisi ayabe evaliwe esenzela ukuthi umuthi ingatshaywa ngumoya njalo amabhokisi lawa ayabhalwa ibizo lomuthi oyabe uphakathi lendlela okumele usetshenziswe ngayo

Imithi yakulezi insuku eyabe iphakathi kwamabhokisi. Ukuqakatheka kwamabhokisi lokhu, yikuvikela imithi ukuthi ingatshaywa ngumoya . Abantu besebenzise kuhle imithi.

Ibhokisi lomuthi elibhaliweyo ibizo lomuthi njalo ibhokisi leli livikela umuthi ukuthi ungatshaywa ngumoya. Ngasosonke isikhathi ibhokisi leli lihlala livaliwe njalo abantu kumele babale okubhaliweyo ebhokisini bengakasebenzisi umuthi.

Imithi eminengi esiyiphiwa ezibhedlela kumbe esiyithenga emakhemisi nxa ingekho emagabheni iyabe isemabhokisini ayabe evaliwe. Lokhu bayenzela ukuthi umuthi ungatshaywa ngumoya yikho befaka phakathi kwegabha eliyabe livaliwe liqede libhalwe lebizo lalowo muthi.

Amafutha okugcoba asegabheni elimhlophe. Amafutha lawa ayanceda kakhulu abantu abalezikhumba eziphuma amaqubu amancane kumbe abalunywayo ezikhumbeni zabo. Bengagcoba amafutha lawa kuyaphela konke.

Isikhathi esinengi imithi esiyithenga isemabhokisini kuqakathekile ukuthi sibale okuyabe kubhaliwe singakasebenzisi umuthi oyabe uphakathi, njalo amabhokisi avikela imithi ukuthi ingatshaywa ngumoya.

Isikhathi esinengi imithi yakulezi insuku eyesikhiwa iyabe isemabhokisini njaoo abantu abanengi abathandi ukubala okubhaliweyo emabhokisini kodwa abezempilakahle bayasikhuthaza ukuthi sibale izixwayiso singakasebenzisi umuthi.

Imbodlela zomuthi ezintathu umuthi lowu ulapha umkhuhlane wokukhwehlela ngakho abantu abakhwehlelayo esibhedlela bayafika bephiwe umuthi oyabe usembondleleni elesivalo esiluhlaza kwesinye isikhathi.

Amaphilisi iskhathi esinengi kumele ahlale endaweni ecatshileyo ukuze abantwana bengadlalisi amaphilisi becine sebewanatha njalo kumele ahlale evaliwe isikhathi sonke ukuze engatshaywa ngumoya

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ibizo lamaphilisi. Ibhokisi lelo ngasosonke isikhathi kumele lihlale livaliwe ukuze amaphilisi angatshaywa ngumoya.

Isikhathi esinengi amaphilisi nxa eyabe engekho emabhokisini ayabe esemagabheni avaliweyo. Lokho benzela ukuthi amaphilisi engatshaywa ngumoya. Ngoba amaphilisi engatshaywa ngumoya ayabe engasasebenzi loba ungaze uwanathe.

i tube elamafutha okugcoba amafutha lawa ayenza izikhumba zabantu zitshelele kwesinye isikhathi njalo laba abalezikhumba eziphuma izilonda ayanceda kakhulu amafutha lawa

Nxa ulento ekuhkuphayo abanye abantu bayaswela abantu bokukhuluma labo uthole umuntu esenatha utshwala umthole edakiwe ukusweleka komuntu okumele uxoxe laye kuyakwenza kwesinye isikhathi ucine usuhlanya.

Abantu abanengi ngesikhathi sokuzithokozisa abanye bayacabanga njalo ukwenza umncintiswane wamabhayisikili ,bayagada amabhayisikili behambe emgwaqeni oyabe usegangeni lapho okugcwele khona izihlahla ezinkulu.

Omama bayahambisa abantwana abancane esibhedlela kukhona imikhuhlane efana labo ndingindi. Ngakho abantwana bayahlatshwa amajekiseni bephinde bethontiselwe bevikelwa emikhuhlaneni eminengi.

Umntwana umile egangeni endaweni elezihlahla ezilahlamvu aluhlaza uthwele isigubhu ekhanda esilombala olithanga uvela kukha amanzi kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.

Umama uthwele umntwana, abantwana isikhathi esinengi bayathanda ukudlala. Ngakho umntwana uwile walimala lapha emlonyeni, umama umhambisile esibhedlela. Odokotela bafike bathunga umntwana usengcono sephendukile ekhaya.

isikhathi esinengi abantwana abanengi bayayesaba amajekiseni kodwa kuqhakathekile ukuthi omama kunjalo abantwana beyiyesaba ijekiseni bebahambise ezibhedleleni besiyahlaba amajekiseni bevekela emikhuhlaneni eminengi.

Ezibhedlela kukhona abanye omama abafika bebelethe abantwana insuku zingakakwani ngakho odokotela bayabagcina abantwana laba okwesikhathi eside bahlola isibhedlela kwesinye isikhathi bayabafaka lamatshumbu ancedisa ukuthii bephefumule kuhle.

Ukuthontiselwa kwabantwana esibhedlela kanye lokuhlatshwa amajekiseni bevikela abantwana emkhuhlaneni ehlasela abantwana abancane kukhona odokotela abafika behlabe abantwana amajekiseni.

owezempilakahle omileyo efundisa amajaha asakhula indlela okumele beziphathe ngayo bezivikele emikhuhlaneni eminengi etholakala emacansini ngakho uyabakhuthaza kakhulu ukuthi nxa besiya emacansini kumele besebenzise amajazi abakhwenyana ukuze bengatholi imkhuhlane etshiyeneyo

Abantu abathathu abasendaweni lapho okuthengiswa khona imithi eyalapha abantu abagulayo eyabe isemakhabothini njalo amabhokisi ayabe emanengi etshiyene elemithi engafananiyo. Kukhona njalo lekhompuyutha abayisebenzisayo. Umuntu engathenga bayabhala kukhompuyutha.

Ngemkhuhlane esigcwele kulezi insuku elizweni kugoqela umkhuhlane we COVID 19 .Abezempilkahle ngaso sonke iskhathi sebehlala begqoke impahla zokubavikela ukuthi bengatholi umkhuhlane. Bavala amakhala lapha ezandleni begqoke lamagilovisi .

Udokotela owesifazana ogqqoke ijazi elimhlophe ufake izandla esikhwameni ngemuva kwakhe kulekhabothi ekhanya igcwele imithi eminengi eminye isemambodleleni eminye isemabhokisini atshiyeneyo.

Ukusetshenziswa kwemitshina esibhedlela kuqakathekile kakhulu ngoba imitshina leyi iyatshengisa odokotela okuyabe kufihlekile ngaphakathi komuntu amagcikwane amanye odokotela abasathwali nzima.

Owesilisa uhlezi phambi kwakhe kuletafula elombala omhlophe le khompuyutha oyisebenzisayo kulezi nsuku abantu abanengi sebesebenzisa amakhompuyutha nxa bebhala izinto zabo zomsebenzi ezitshiyeneyo ithekinoloji iyaphucula abantu

Udadewethu wahamba iminyaka eyisithupha efundela ukuba ngudokotela. Useqedile ngakho useqhatshiwe esibhedlela usesebenza. Kuyajabulisa ukubona abantwana besenza kuhle ezifundweni bephumelela beze becina sebesiba ngodokotela.

Kuqakathekile ukuthi abantu bevakatshele abezempilakahle besiyahlola imikhuhlane etshiyeneyo ukuze umuntu abe kwazi umkhuhlane ombulalayo abantu abanengi bahamba esibhedlela sebegula kuyabe sokungasela sizo.

Kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi nxa odokotela bekubuza esibhedlela ukhulume iqiniso ungafihli. Lokhu kuyanceda udokotela ukuthi abekwazi ukuthi ukuncedisa njani emkhuhlaneni oyabe uwugula.

Kuqakathekile ukuthi nxa sisenza eminye imidlalo empilweni sinxuse labo abagogekileyo bezizwe bekhululekile kuleyondawo Bayabehlezi enqoleni zabo ezilamavili labo. Lokhu kuyabanceda kakhulu abazizwa bevalelwa phandle kwezinye izikhathi

Esibhedlela kukhona indawo phakathi lapho okwelatshwa khona abantwana abancane . Kukhona odokotela abahlola abantwana abancane njalo omama bayavunyelwa ukuthi bahlale labantwana babo.

owezempilakahle ohleziyo indleu akiyo igcwele imithi eminengi njalo imithi leyo ifakwe emabhokisini amanengi kukhona njalo lemitshina esetshenziswa ngodokotela ukubona lokuhlola imikhuhlane emzimbheni yabantu abagulayo

Udokotela wesifazana uhlezi ugqoke ijazi ellimhlophe wagaxa ithulusi ahlola ngayo ukutshaya kwenhliziyo yesigulane. Esandleni uthwele i"orange"elisikiweyo, kwesinye isandla uthwele igilasi.

Umnewethu esakhula wayehlala ethi ufisa ukuba ngudokotela ukuze ancede abantu abagulayo. Umnewethu wasifeza isifiso sakhe wafunda waphumelela waze wayafika eYunivesithi esefundela ukuba ngudokotela.

Indawo ezinengi kungaba semakhemisi kumbe izikolo loba emakiliniki zandise ukuba lamabhakane ayabe ebhaliwe ibizo laleyo ndawo .Lokhu kunceda kakhulu abantu abayabe bengayazi indawo belayeliwe bebuya bedinga

Manengi amakhemesi asegcwele koBulawayo, njalo izakhiwo zalapho okuthengiswa khona amakhemesi, phezulu ziyabe zilebhakane eliyabe libhallwe ngokhomhlophe, ukuze abantu ababuya bedinga indawo bengathwali nzima bebone ngebhakani.

Abantu abanengi abathengisa ekhemisi ngabantu abayabe behambe esikolo besiyafundela ukusetshenziswa kwemithi leyi. Ingakho kwesinye isikhathi nxa utshaywa likhanda, ungafika ubatshele, bayakunika amaphilisi aqeda ubuhlungu bekhanda.

Imithi eminengi itholakala ekhemisi .Iyabe ibekiwe emakhabothini njalo ibekwa kuhle kakhulu iyabe ilandelana lokhu kwenzelwa ukuthi abathengisi bengathwali nzima . Bayakwazi ukuthi umuthi onje usendaweni enje . Kuba lula ebantwini abathengisayo

Ekhemisi kulapho esithola khona imithi etshiyeneyo eyesikhiwa elapha abantu abagulayo njalo isikhathi esinengi phezulu kwesakhiwo sekhemisi kwandise ukubhalwa ibizo lekhemisi.

Abezempilakahle bayasikhuthaza nga sosonke isikhathi ukuthi nxa sibhalelwe amaphilisi ngodokotela ezibhedlela sihambe siyethenga e makhemisi ngoba bathengisa izinto ezise mthwetheni.

Kulezi insuku esibhedlela akusela mithi odokotela bayakubhalela ebhukwini uhambe uyethenga ekhemisi lapho okutholakala khona imithi emnengi eyabe isemabhokisini.

umama usekhemisi utshaywa likhanda njalo umntwana uyakhwehlela omncane ekhaya ubuye ukuzothenga umuthi onathwa ngabantwana abancane kanye lamaphilisi aqeda ubuhlungu

Ekhemisi kukhona umduli ogombolozele ikhemisi. Kukhona eceleni komduli ibhakane elikhulu elitshengisa abantu indawo. Abantu abanengi abathwalinzima abadingayo bahle babone ngebhakane leli.

Kwesinye isikhathi esibhedlela uyahamba odokotela befike bengakuniki umuthi ngoba ezibhedlela kulezinsuku okusela mithi bayakubhalela incwadi uyathenga ekhemisi, ekhemisi sithola umuthi eminengi elapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Sezigcwele indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi esikubiza ngokuthi kusekhemisi , kuyabe kulekhabothi eyabe igcwele amabhokisi amanengi avaliweyo alemithi njalo ebhaliwe lamabizo emithi leyo

Kukhona abanye abantu abahlala khatshana lamakhemisi ngakho nxa kumele bebuye bezothenga amaphilisi, abanye abalezimota zabo bayasebenzisa izimota. Abanye njalo ngababuya begade imidududu.

Imithi imele itholakale endaweni ehlanzekileyo .Njalo kukhona eminye imithi okumele ihlale endaweni eqandelelayo .Ngoba ingahlala endaweni etshisayo iyawonakala icine ingasasebenzi .

Ukuqalatheka kokuyakhiwa kwamakhenisi amanengi kwenza abantu bengahambi imango emide besiya dinga amaphilisi umuntu lomuntu uthenga ekhemisi eseduze laye njalo into ezithengiswa ekhemisi zisemthethweni zonke

Indawo ezinengi emadolobheni ezithengisa amaphilisi esikubiza ngokuthi kuse khemisi phezulu ezakhiweni kuyane kubhaliwe ibizo le khemisi ukuze abantu abadingayo bengathwali nzima.

Ekhemisi kukhona eminye imithi eyabe ifakwe emakhabothini njalo isemabhokisini ukuze ingatshaywa ngumoya. Kukhona njalo eminye imithi eyabe isemafirijini. Eminye imithi idinga ukuthi itholakale isendaweni eqandeleleyo ukuze ingawonakali.

Abezempilakahle bayasixwayisa ngaso sonke isikhathi ukuthi nxa uthe wabhalelwa umuthi esibhedlela ngudokotela hamaba uyethenga ekhemesi kulemithi eminengi elapha abantu abagulayo abantu bengathengi imithi etholakala emgwaqweni.

Ikhabothi elombala omhlophe esekhemisi igcwele amaphilisi amanengi asemabhokisini amabhokisi lawa amanye amhlophe abhaliwe ngokubomvu amabhokisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo lemithi ephakathi iyelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu

Emadolobheni kugcwele izitolo ezinengi ezithengisa amaphilisi esikubiza ngokuthi kusekhemisi ngakho abantu abanengi bangena ekhemisi lapho okulentengo ephansi.

Isikhathi esinengi abanye abantu abahlala khatshana lamakhemisi bayabuya ngezimota bezothenga amaphilisi njalo nxa kwesinye isikhathi umuntu angakaze efike bayamlayela ngokuthi phezulu kusakhiwo sekhemisi kubhaliwe ibizo laleyo khemisi.

Ekhemisi kulapho esithola khona imithi etshiyeneyo, imithi eqeda ubuhlungu emzimbeni. Kanye lamaphilisi aqeda ubuhlungu. Isikhathi esinengi ekhemisi iminyango iyabe ibhaliwe ibizo lendawo.

Kulezi insuku ezibhedlela akusela mithi ephiwa abantu. Odokotela sebebhala emabhukwini abantu abagulayo behambe bayethenga ekhemisi. Ekhemisi kungcwele imithi eminengi elapha abantu abagulayo.

Umkhankaso wezempilakahle befundisa abantu indlela okumele bezivikele ngayo emikhuhlaneni we "malaria" osuhluphile bayatshela abantu ukuthi akumelanga betholakale endaweni ezigcwele amanzi kuyaba leminyane iminyane leyi iyenza abantu bengalali ibaluma ebusuku.

Isikhathi esinengi nxa abantu besemkhankasweni owezempilakahle. Abazempilakahle bayapha abantu ithuba labo bekhulume bebuze abadinga ukubakwazi. Lokhu kuyanceda abantu basala bekhululekile bekwazi. indlela okumele bezivikele ngayo emikhuhlaneni.

Umkhankaso wezempilakahle abantu basukume ngobunengi kanye lentsha esakhulayo kuqakathekile ukubona intsha iphatheka emkhankasweni owezempilakahle ngoba labo bafika befundiswe indlela okumele beziphathe ngayo njalo abadala bayahlolwa imikhuhlane etshiyeneyo.

Bamile abantu ngaphandle kwetende, balayinile balindele ukungena behlolwe ngabezempilakahle abahleziyo etendeni elilombala omhlophe. Bahlola imikhuhlane etshiyeneyo.

Akusibo bantu laba kungani yinhlabathi basukumele phezulu abantu besigaba lesi abeze mpilakahle bafike bafaka itende bazofundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo abantu bazathola ukulatshwa kule indawo bathole lamaphilisi mahala .

Akusibo bantu laba abagcwele emagcekeni lapho okubuye khona abantu bezempilakahle sebele nsuku ezintathu bafike bafaka amatende abo lapho abahlolela khona abantu abanengi.

Abantu basemkhankasweni lilanga lokuhlanyela izihlahla bagcwele abantu bahlanyela izihlahla kukhona njalo abanye abagebha ngamakhuba abanye behamba belandela behlanyela.

Umkhankaso wezempilakahle okhona esigabeni abantu basukume ngobunengi intsha kanye labantwana, bagcwele kuleyondawo abanye baphakamise amaflegi amhlophe phezulu. Abezempilakahle bayahunfisa uzulu izinto ezinengi kweminye imikhuhlane esigcwele.

Abezempilakahle balapha abantu bephinde bebanike amaphilisi abagulayo. Abantu basukume ngobunengi ngoba sebejwayele ezibhendlela lapho abafika bebakhiphise khona izimali ukuze bephiwe amaphilisi

Intsha esemkhankasweni yabezempilakahle kuyajabulisa ukubona abantwana abamangankazana kanye labafana bephatheka emkhankasweni wabezempilakahle bayafundiswa indlela ezinengi okufuze beziphathe ngayo njengabantu abasakhulayo.

Umkhankaso wabantu bezempilakahle , abasendaweni elotshani obuluhlaza, kukhona njalo izihlahla ezicecisileyo lamaluba , bamile etshanini abathathu , ababili ngabesilisa omunye ngowesifazane , abantu bazothola usizo esigabeni , bazolatshwa imikhuhlane etshiyeneyo , siyababonga ngokusukumela phezulu abezempilakahle

Emakilinika kumbe ezibhedlela kwandise ukuba lamabhokisi eceleni kwefasiteli lapho obaba abahamba besiyathatha khona amajazi abakhwenyana abawasebenzisa nxa besiya emacansini labantu abangomama bezivikela emikhuhlaneni eminengi

Abantu abagulayo kukhona ukudla okumele bekudle okuyakha umzimba njalo okubavikela kwesinye imikhuhlane okugogela inyama yenkukhu inyama yengulube Kanye lenhlanzi ukudla lokhu kwenza imizimba yabo ihlale ihlanzekile

Abezempilakahle bahlezi, nxa sekuthe kwaba lomkhuhlane osuhluphile elizweni bayahlala phansi babonisane indlela abayabe benganqabela ngayo umkhuhlane lowu ukuze ungaqedi abantu abanengi elizweni.

Abezempilakahle sebelensuku ezintathu besesigabeni bafike bafaka itende labo abahlolela khona izigulani abantu basukume ngobunengi bezohlolwa mahala njalo bephiwa lamaphilisi

Bahlezi abezempilakahle. Phambi kwabo kulamatafula alombala onsundu njalo kulezigubhu zamanzi, lamaphetshana amancane lapho ababhalela khona abakufundiswayo.

Abantu abasemkhankasweni. Kulebhakane eceleni komgwaqo. Ibhakane leli lilomfanekiso wabantu ababesemkhankasweni emnyakeni owadlulayo, babekhankasela amalungelo abantu abangomama ukuthi bagcinwe kuhle ngabobaba ezindlini bengabahlukumezi.

Abantwana abasakhulayo abasemkhankasweni owezempilakahle baphiwe izigcilangozi zabomama abazisebenzisa nxa besesikhathini bajabulile baphiwe ngabantu bezempilakahle.

Abezempilakahle abahamba befundisa abantu esigabeni kugcwele kakhulu intsha. Siyabonga ukubona intsha iphatheka emkhankasweni yabezempilakahle ifundisa abantu indlela okumele beziphathe ngayo nxa besiya emacansini.

abantu bagcwele emgwaqweni baya emkhankasweni kugcwele omama kakhulu bathwele amabhakani bawaphakamisele phezulu abhalwe ngokumhlophe kanye lentsha ikhona ,siyabonga ukubona intsha iphatheka emkhankasweni wabezempilakahle kunengi abakufundayo njengabantwana abasakhulayo

Amaphilisi amanengi. Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo. Amanye njalo alombala omhlophe amanye olithanga. Amaphilisi wonke alapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Abantu abesemkhankasweni amankazana kanye lamajaha asakhulayo agqoke izikipa ezimhlophe Bafundisiwe indlela okumele baziphathe ngayo ikakhulu indlela okumele bezivikele ngayo ikakhulu nxa besiya emacansini ukuze bengatholi imkhuhlane etshiyeneyo

Omama bayakhuthazwa ngabezempilakahle kukhona ijekiseni odokotela abayihlaba omama. Ijekiseni leyi ivikelwa omama ukuthi bengazithwali nxa bengakakulungeli ibizwa kuthiwa Yi depo provera ijekiseni.

Abantu ababili abesifazana abezempilakahle bebesipha umama izigcika ngozi zabo abazisebenzisa nxa besesikhathi bajabule kakhulu omama omunye uyabobotheka seze eveze amanzinyo amhlophe.

Esibhedlela kukhona amaphilisi aphiwa omama aphiwa omama, abalabantwana abancane. Avikela omama ukuthi bengazithwali njengoba bayabe besamunyisa. Kukhona njalo amanye amaphilisi anathwa ngomama, bezivijela ukuthi bangazithwali , loba bengamunyisi. Ayatshiyana amaphilisi lawa.

Abantu ababili abathandanayo abezempilakahle bayakhuthaza obaba labomama ezindlini ukuthi bebuye esibhedlela bezohlolwa imikhuhlane eminengi etshiyeneyo egoqela lomkhuhlane weHIV.

Omama nsukuzonke bengakalali bayanatha amaphilisi. Amaphilisi lawa avikela umama ukuthi engazithwali nxa esiya emacansini lomuntu ongubaba.

Umkhankaso wezempilakahle kugcwele kakhulu intsha ifulegi emhlophe ebhaliweyo ngamabala amhlophe lokhu kuyajabulisa ukubona intsha iphatheka emikhankasweni yezempilakahle kunengi abakufundayo kule indawo okuzabasiza kusasa empilweni bayafundiswa lendlela okumele beziphathe ngayo

Isikhathi esinengi kuqakathekile ukuthi abezempilakahle nxa behlola igazi lomuntu bezivikele ezandleni ukuze bengabambi igazi lomuntu ngoba bayabe bayabe bengakwazi ukuthi lilegcikwane noma alila.

okunye ukudla kwesintu esikulimayo emakhaya okugoqela ikhabitshi imbida ama carrots amatamatisi abezempilakahle bayasikhuthaza ukuthi sidle ukudla lokho kuyavikela imikhuhlane kwezinye izikhathi

Abesifazane ababili abasemkhankasweni wabomama. Babambene izandla, bonke bagqoke izikipa ezimhlophe. Ngemuva kwabo kule"flag" elembala eminengi. Eminye imbala ibomvu, eminye iluhlaza leminye njalo etshiyeneyo.

Umama uhambe esibhedlela esiya beletha asengamhlophe athe nke ubelethe umntwana oyinkazana kuyajabulisa ukubona abantu abangomama besilethela abantu abatsha emhlabeni.

Ithulusi elombala omhlophe. Ithulusi esetshenziswa ngomama laloba besemakhaya. Isikhathi esinengi bayayifaka phakathi komthambiso ihlola ukuthi umama uzithwele noma kazithwalanga.

Kwesinye isikhathi abantu abayenza ezemidlalo kukhona ijekiseni odokotela ababahlaba yona. Ukuze imizimba yabo ihlale iqinile ngaso sonke isikhathi, njalo bengabanjwa ngeminye imikhuhlane ezacina ibaphambanisa emncintiswaneni wabo.

Amanzi aqakathekile ukuthi siwanathe ikakhulu abantu abayenza ezemidlalo etshiyeneyo imzimba yabo iyadinga amanzi njalo nxa begijima kwesinye isikhathi bayaginqa ngakho kuqakathekile ukuthi banathe amanzi amanengi emzimbeni.

Kukhona imitshina esetshenziswa ngabantu abayenza ezemidlalo. Imitshina leyi yenza imizimba yabo iqine, Kukhona njalo imibheda abayabe belele kiyo, bephakamisa insimbi lezo.

Imidlalo enje ngabo bhasikhethi bholo leminye etshiyetshiyeneyo Abantu abanengi bayandise ukulimala iskhathi esinengi, uthole sebebhanditshiwe ezandleni. Kukhona odokotela abanceda kakhulu abantu ababelimele kuleyo midlali.

Abesilisa abayenza imidlalo etshiyeneyo, kukhona insimbi abazisebenzisayo abajima ngazo. Ukuze imzimba yabo ihlale iqinile njalo abantu abajimayo abaphombukugula nje bayavikeleka kweminye imikhuhlane.

abantu abanengi abayenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi bezelule ukuze imisipha yabo ijayele kwesinye isikhathi kumele besebenzise insimbi ukuze imzimba yabo ihlale iqinile njalo abantu laba abaphombu ukugulagula lokudla abakudlayo kuyabavikela emkhuhlaneni eminenginengi

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo kumele ngaso sonke isikhathi bahle bezelula ukuze imizimba ijayele njalo abantu laba abaphongu banjwa yimikhuhlane lokudla abakudlayo yikudla okwenza imizimba yabo ihlale ihlanzekile.

Kugcwele imitshina eminengi, imitshina leyi ihlola izigulane imikhuhlane etshiyeneyo. Ikhona njalo eminye imitshina ehlola amagcikwane ayabe engaphakathi komuntu ecatshile. Imitshina leyi iyatshengisa odokotela lawomagcikwane.

Itekinoloji ilokhe isiya iguquka isiya phambili. Abantu kulezi insuku bayasebenzisa amakompiyuta. Uyabhala into zakho eziqakathekileyo. Kungaba ngezemsebenzini okwazi ukuthi uzazidinga phambili ikompiyuta iyagcina lokhu.

Imitshina esiyithola esibhedlela iyatshiyana, eminye iyabe imncane kodwa layo ihlola kubekhona njalo emikhulu, yonke imitshina leyi iyahlola izifo ezitshiyeneyo emzimbeni

Amathulusi amanengi atholakala esibhedlela lapho belapha izigulane kulejekiseni abahlaba ngayo abantu abagulayo, kukhona isigelo abasisebenzisa behlinza umuntu, kulomtshina wokuhlola itshukela, kulomtshina wokuhlola ukutshaya kwenhliziyo kanye lamaphilisi abawapha abantu abagulayo.

ukuphucuka kwe technology odokotela kwesinye isikhathi bayasebenzisa omakhala ekhukhwini babo nxa bebhala ezinye izinto zemsebenzini njalo odokotela bayasebenzisa lamathulusi amanengi nxa behlola izigulane ithulusi ehlala igaxwe ngo dokotela entanyeni eyokuhlola ukutshaya kwenhliziyo yomuntu ogulayo

Nxa sokuthe kwaba lomkhuhlane osumemetheka elizweni abezempilakahle isikhathi esinengi bayahlala phansi bexoxisane kumbe bebonisane indlela abangavikela ngayo abantu kulowomkhuhlane.

Imtshina emnengi, imtshina ehlola izigulane njalo ihlola imkhuhlane etshiyeneyo ebantwini eminye iyahlola ukuhamba kwegazi emzimbeni ,eminye alo iyakwanisa ukuhlola ingaphakathi yomuntu, okugoqela amaphaphu kanye lezinso lezibindi.

Imitshina kulezi insuku esetshenziswa esibhedlela ichwepheshe kakhulu. Phezulu iyabe ilabomabonakude abayibo abatshengisa odokotela nxa uhlolwa ngaphakathi. Udokotela uyabe ekhangele konke kumabonakude njalo ilmavili, iyakwanisa ukufuqwa.

Abantu abanengi abagulayo kuqakathekile ukuthi odokotela ezibhedlela befike bebahlole ukutshaya kwenhliziyo. Ikhona ithulusi odokotela abayisebenzisayo nxa befuna ukuzwa inhliziyo yesigulani ukuthi itshaya kuhle.

Ezinye izihlahlakazana esizithola egangeni ezimila zinaba, aziyi phezulu. Amahlamvu ezihlahlakazana lezi alusizo empilweni zabantu abagulayo abasebenzisa imithi yesintu.

imithi yesintu isebenza ngendlela ezitshiyeneyo njalo ilapha izifo ezitshiyeneyo abanye bayasebenzisa amahlamvu enjalo eluhlaza abanye njalo baqala bewawomise bewachole abe yimpuphu

Imikhuhlane eminengi elatshwa yizihlahla zeganga okugoqela ubuhlungu beqolo, inyongo nxa lenyongo kukhona isihlahla okuthiwa yisihaqa uyathatha amaxolo aso ubilise unathe inyongo iyaphela.

Imithi yesintu eminengi esiyisebenzisayo, okugoqela indolwani lomugugudu, siyithola ezihlahle ezigcwele egangeni. Indolwani lomugugudu kuyalapha kakhulu umuntu oyabe eleqolo elibuhlungu.

Egangeni kutholakala izihlahla ezinengi ezimilayo njalo kukhona izihlahla ezithela izithelo ezidliwa ngabantu. Izithelo lezi ziyalapha eminye imikhuhlane njalo ziyavikela imizimba emikhuhlaneni eminengi.

Abanye abantu abasebenzisa imithi yesintu bayaqala beyibilise amahlamvu kanye lempande zezihlahla nxa sebilisiwe umuthi uyabe usulamandla kakhulu ngakho bayabe sebenatha bezelapha eminye imikhuhlane.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu lokhe kusanda kuqhubekela kusiya phambili kulezi insuku sebeze bewufaka emabhokisini abahlakaniphileyo besiyayithengisa emadolobheni, amabhokisi lawa ayabhalwa ibizo lomuthi oyabe uphakathi.

Kulezi insuku imithi yesintu eminye sebeyihlanganisa leminye imithi yesikhiwa beyenze amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo, amaphilisi lawa ayabe esegabheni elimhlophe eliyabe livaliwe ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya.

Amafutha agcotshwa ngabantu abangomama izikhathi ezinengi emlonyeni .Amafutha lawa ayenziwe ngemithi yesintu leminye eyesikhiwa sebehlanganisile bayenza amafutha okugcoba abhalwe ngamabala abomvu .

Egangeni kumila izihlahla ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza. Kukhona njalo ezinye izihlahla ezilobungozi ngakho kuqakathekile ukuthi abantu nxa besiya egangeni befike bethathe izihlahla ezelaphayo hayi izihlahla ezilobungozi.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni isihlahla esigoqela esomganu, isihlahla somganu amaxolo aso alusizo kakhulu ikakhulu kobomama abaqeda ukubeletha siyelapha iqolo.

Imithi yesintu isithengiswa emadolobheni iyabe isezigubhini njalo kukhona lenombolo zocingo nxa ufuna lowomuthi uyabatshayela ucingo bayabuya bezokunika umuthi.

Abantu abagcwele emasimini bagqoke izikipa eziluhlaza abanye njalo bagqoke izikipa ezimhlophe. Kugcwele izihlahla zecena lapha emasimini. Icela lingumuthi omkhulu kakhulu empilweni zabantu kanye lezifuyo.

Eminye imithi yesintu kulezi insuku sebewufaka ezigubhini. Kukhona njalo abantu ababulawa ngogogodla, umuthi lo uyancedisa kakhulu, abantu bayayunatha. Kwesinye isikhathi eminye imithi yesintu bayayifaka emagabheni.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu lokhe kusanda kusiya phambili sebeze beyifaka emabhokisini imithi yesintu uthole isithengiswa emadolobheni bonke abasebenzisa imithi yesintu imizimba yabo ihlala iqinile

Amasiko lokhe singakawalahli lokhe sisazisebenzisela izihlahla zemvelo esizithola egangeni nxa sigula. Siyakwanisa ukuthatha amahlamvu, kumbe sithathe impande kwesinye isikhathi sithathe amaxolo ezihlahla.

Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni ,ezinengi zakhona zilamahlamvu aluhlaza njalo amahlamvu lawa ayelapha eminye imikhuhlane emzimbeni yikho lapho esithola khona imithi yesintu inyanga ezelapha ngayo abantu abagulayo.

imithi eminengi eyesintu kulezinsku nxa bengayifakanga ezigubhini iyabe isemabhokisini njalo izigubhu lezo bandise ukufaka umfanekiso walesosihlahla abayabe beyenze ngaso umuthi

Abantu abanengi abathanda ukuzisebenzisela imithi yesintu ngoba bathi ilamandla kakhulu. Kwesinye isikhathi imithi yesintu bayayihlanganisa lemithi yesikhiwa iyenze amaphilisi. Amaphilisi bathi awalamandla ukudlula umuthi wesintu.

Ezinye izihlahla zesintu eziyenza amafutha yisihlahla okuthiwa lichens ngesikhiwa basilica kuthiwe yialoe bayasisebenzisa ukusingcoba emzimbeni awabantu abaphuma izilonda kumbe amaqhubu

Itshubhu yamafutha angcotsha ngabathu abelezikhumba eziphuma amaqubu. Amafutha lawa ayenziwe ngezinye izihlahla zeganga zezihlanganiswe leminye imithi yesikhiwa.

Ukuqakatheka kwezihlahla ezigcwele egangeni sebesenza lamaphilisi besebenzisa izihlahla behlanganise leminye imithi yesikhiwa. Amaphilisi ayabe uesegabheni elibhaliweyo ukuze engatshaywa ngumoya. Njalo igabha lamaphilisi libhalwe ibizo lamaphilisi Kanye lendlela elisentshenziswa ngawo.

ukusetshenziswa kwemithi yesintu kuyatshiyana kukhona abanye abasebenzisa amahlamvu ezihlahla behlanganise le ginger le garlic bebilise ngemuva kwalokho benathe umsobho wakhona uyelapha kakhulu nxa ukhwehlela

I shampoo ngumuthi osetshenziswa ngomama begeza inwele zabo ukuze zihlale zihlanzekile njalo zikhule kakhulu. Uyenziwe ngezihlahla zeganga, isihlahla esibizwa kuthiwa yi aloe.

ezinye izithelo lezihlahla ezitholakala emakhaya loba egangeni okumele abantu bezidle odokotela abaqoqosela kakhulu ukuthi abantu kumel behlale besidla izithelo lezi ziyakha imzimba njalo ziyavikela abantu emkhuhlaneni emnengi kugqela ama orangeama nantshinsi lokunye okutshiyeneyo

Imithi yesintu siyisebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo. Kukhona abasebenzisa amahlamvu enjalo eluhlaza, abanye njalo ngababilisa impande zezihlahla benathe abanye ngabasebenzisa amaxolo.

Ukuqatheka kwezihlahla zemvelo ezigcwele egangeni ngaphandle kokuthi ziyaselapha nxa sigula ezinye njalo ziyathela abantwana abadliwayo okwenza abantu besuke emakhaya betshone begcwele egangeni bedinga umtshwankela, bedinga umviyo kanye lezinye izihlahla ezitshiyeneyo ezithela izithelo ezidliwayo.

Amahlamvu ezihlahla esizithola egangeni ezemvelo , amahlamvu ayelapha eminye imikhuhlane . Abanye njalo ngabasebenzisa impande zezihlahla nxa begula .Nxa ubulawa lizinyo uyakhwanisa ukubilisa impande zezihlahla ube usumumatha .

Imithi yesintu iqakathekile kwesinye isikhathi labantwna abancane abagulayo bayayelatshwa ngemithi leyi, okuqakathekileyo yikuthi kumele ubesazi isilinganiso esinathwa ngumntwana omncane ukuze unganathisi umntwana umuthi omnengi.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi, kukhona isihlahla secena .Icena liyalapha eminye imikhuhlane emzimbeni. Nxa uyabe ulezilonda ,uyahlikihlela icena . Izilonda siyaphola.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kuyasiza kakhulu empilweni zabantu njalo abantu abasebenzisa imithi leyi imzimba yabo ngasosonke isikhathi iqinile njalo izikhumba zabo ziyatshelela.

Ukuqakatheka kwamahlamvu ezihlahla ezigcwele egangeni loba kungaba zimpande abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu yibo abahamba egangeni besiyathatha amahlamvu lawa bebuye bewasebenzise nxa begula kwenza imizimba yabo ihlale iqinile ngokusebenzisa imithi yesintu

Izihlahla ezinengi ezimila egangeni ezinye ziyathela izithelo ezidliwayo eziqinisa imizimba yabantu njalo zivikela abantu emikhuhlaneni eminengi izihlahla lezi zigoqela isihlahla somtshwankela kanye lezomviyo.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni zilusizo kakhulu empilweni zabantu abagulayo. Abantu ababizwa kuthiwa zinyanga bayelapha abantu abagulayo ngemithi yesintu etshiyeneyo abayithola ezihlahleni lezi ezigcwele egangeni.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu. Ayilaphi abantu abagulayo kuphela. Kulezinsuku sebesenza izinto ezitshiyeneyo ngemithi yesintu. Bayayenza amasepa okugeza, benze ama shampoo omama abageza ngawo. inwele bephiwende benze lamaphilisi.

Ubuhle bezihlahla zemvelo ezigcwele egangeni. Izihlahla lezi yizo eziyenza imithi yesintu. Uyathatha izihlahla ezithize nxa ugula uhambe uyezelapha.

Abantu abanengi abazilapha ngemithi yesintu isikhathi esinengi abaphombukuhlala begula nje. Imizimba yabo ihlala iqinile njalo ihlanzekile; ibuthelezi izikhumba zabo; imithi leyi itholakala egangeni ezihlahleni ezinengi ezigcwele egangeni.

Silokhe singakawalahli amasiko abokhokho bethu. Silokhe sithi singagula sizisebenzisele imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala. Siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni ezemvelo.

Emadolobheni kukhona indawo ekubizwa kuthiwe kusemkambo lapho okuthengiswa khona imithi yesintu eminengi etshiyeneyo. Imithi leyi iyabe ifakwe phakathi kwamasaka amanengi njalo eminye iyabe ilokhe injalo iyizigodogodo.

Isihlahlakazana esimila egangeni esilamahlamvu amade aluhlaza acijileyo. Isihlahlakazana lesi amahlamvu aso alusizo kakhulu empilweni zabantu abagulayo abasebenzisa imithi yesintu.

Ezinye izihlahla asizitholi egangeni kuphela zikhona ezinye izihlahla ezihlanyelwa emakhaya. Isihlahla sepopo silusizo kakhulu ebantwini, siyathela abantwana abadliwayo njalo amahlamvu akhona ayalapha nxa ulesilonda. Uyahlikihlela esilondeni.

Ukuqakatheka kwezihlahla zemvelo ezigcwele egangeni .Ezinye ziyathela abantwana esibadlayo .Njalo abantwana bakhona bayenza imzimba yabantu iqine iphinde bevikele abantu kweminye imikhuhlane.

Izihlahla zemvelo aziyelaphi abantu kuphela kulezi insuku sebesebenzisa izihlahla lezi nxa besenza amasepa okugeza kumbe amafutha okungcoba zilusizo kakhulu empilweni zabantu

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi ezinye njalo ziba lamaxolo kukhona isihlahla somganu abantu abaqeda ukubeletha omama bayathatha amaxolo aso ayanceda kakhulu ngoba omama nxa beqeda ukubeletha bayabe bevulekile ngaphansi ayalapha kanye leqolo.

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu isikhathi esinengi imizimba yabo ihlala ihlanzekile ibutshelezi ngaso sonke isikhathi njalo umuntu wakhona laloba esekhulile uyabe ekhangeleka elokhe esamutsha.

silokhe sisalandela amasiko lakhathesi silokhe sisebenzisa imithi yesintu imithi yesintu iqakathekile ngoba iyalapha abantu abagulayo njalo kulezi insuku khuna amaphilisi loba amafutha wokucoba asesenziwa ngemithi yesintu etshiyeneyo

Egangeni siyathola isihlahla okuthiwa ngesomnganu isihlahla lesi abanengi bayabuya lehloka bezoxhoza amagxolo aso siyanceda kakhulu kubomama abasanda ukubeletha bayafaka amagxolo emanzini umuntu abe esehlalela elapha iqolo.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ezilamaluba alithanga. Abantu abanengi bayazelapha ngemithi yesintu nxa begula . Abanye bengasebenzisa amahlamvu, abanye besebenzise impande abanye besebenzise amaxolo.

Ezinye izihlahlakazana ezimila zinaba zingayi phezulu, kwesinye isikhathi uyathola zilamaluba alithanga. Kuqakathekile ukuthi abantu beqaphele nxa besiyathatha amahlamvu ezihlahlakazana lezo ngoba amaluba lawa ayakhanga inyoka. Inyoka ziyathanda ukuba sendaweni ezilamaluba.

Eyinye izihlahlakazana ezimila egangeni ezinye zakhona ziyabe zilamaluba alithanga onke amahlamvu Kanye lamaluba kuyelapha kakhulu kungumuthi wesintu

Amasiko aqakathekile ukulandelwa lakhathesi abanye abantu lokhe besebenzisa imithi yesintu nxa begula umuntu wakhona kafuni ukuya esibhedlela. Engagula uyaqonda ezinyangeni esiyadinga imithi yesintu etshiyeneyo.